Chiro chakanaka maningi chekuti pandau yekuti hwana hwedu hwuswere kumunda isusu teirima huri pabvute, ngahuendewo kuchikora hwotange kufunda hwuchiri nemakore ari pashi pemarongomuna kana kudarika kuti hwukure hwechiziyawo chikora.

Anthu akuru asharukwa aisa neamuna kana tiine huana hudoko hwazvika makore marongomuna tisaenda nhaho kumunda kuti patinge teirima hunenge hwakagara pabvute asi ngatitwuendese kuchikora kwehunoofunde nehwezera raho.

Chiro chisizi kunakaba chekuti isusu antu asharukwa, aisa, akadzi naamuna titore hwana hwedu hune makore marongomuna kuenda naho kumunda kohuswedza hwakagara pabvute. Tinofana kuhutora, tohuendesawo kuchikora, hofundiswa, hofunda nehwezera raho.

Taiti ijee kabanga igwinyiso. Karetu taiziye kuti kana mwana mudoko ari pashi pemakore marongomuna, aatenderwi kuenda kuchikora ngekuti apana chinenge chazikanwa. Asi anamazvikokota nehurumende yedu, yakabhuya kuti muntu weshe, uri pamakore marongomuna kukwira, waakufana kuenda kuchikora, oofundawo nevezera rake.

Kudhaya taiziva kuti mwana ane makore marongomuna unoenda kumunda kuswera akagara kuti Mai achirima asi izvozvi Kuti hurumende kutumgamirira nyika yakanaka maningi ngekuti vakati munhu weshe ane makore marongomuna anofana kuenda kuchikora kofunda nemazera ese.

Ana eshe echikora anofunda fundo yekutanga anofanira kuningirwa peshe paanofunda kuti apanayi ere apapindi bukuta ere pakanaka ere izvi zvinodetsera kuti afunde zvakanaka kuitira kuti aenderere mberi nefundo yavo zvakanaka.

Ana eshe adoko anofunda fundo yekutanga anofanira kupuwa zvekunyoresa nezvekupendesa madziro nemabhuku. Izvi zvinodetsera kuti akure aine qondo dzakaxokoroka neqondo dzakapinza maningi mukati mweupenyu.

Ana adoko anofunda fundo yepashi anofanirwa kugwarirwa kuti paari kufundira pakanaka here apanayi ere apapishi ere nekupinda zuwa rakawnda anofanirawo kufundira kutomuka kurumba nezvimweniwo zvinosimbisa mirenje mitezo nenyara.

Antu eshe vanofundisa fundo yekutanga anofanira kuchema chema kuhurumende kuti ipindire kuti asashaya zvekunyoresa pamadziro, kuti ana echikoro afunde zvakanaka mukati kwekufunda kwaanenge eiita.

Vantu veshe vari kufunda fundo yokutanga Vanofanira kunge ane zviro zvekufundisa zvakakwana kusanganisira pekunyorera nepekuti afundisi anovafundisa vanyorerepowo.

Antu eshe ana adoko anofunda fundo yepashi-yekutanga anofanira kufundira pazvikora zviri padhuze nawo, Saka hurumende inofanira kushanda ngesimba kuti iake zvikora padhuze nembatso dzinogara antu. Oisa zvibandera pamisuwo wekupinda muchikora mwakona kuti amweni asingapaziyi anoda kuuya akandoona pakanyorwa basi, anotoziya kuti apa pane chikora.

Ana eshe adoko ari kufunda fundo yekutanga anofanira kunasa kuongororwa nekuchengetedzeka kuti paro paanofundira pakachena ere pakachengetedzeka ere apanai ere apapondi mhepo yakawanda ere ngekuti pamweni pakhona ana adoko anenge achiri nemwiri isati yakukona kushingirira mukhuhlani.

Nzvimbo dzeshe dzinofundira vana vechikora kunyanya vana vechikora chekutanga dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakanaka, dziri nzvimbo dzakachengetedzeka dziine madziro anochengetedza chikora neana anenge arimukati, nezviro zvinenge zviri mukati kuti zvisabiwa, ana adoko kuti asashungurudzwa kana kuti achengetedzeke, izvi zvinodetsera maningi mukati mekurarama kuti ana afunde zvakanaka.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngeatungamiri enyika dzeshe dziri muAfrika, kuti mwana weshe kutangira pamakore marongomuna aende kuchikora kofunda, zvisinei kune une mare yechikora ere kana hauna mare yechikora, unondozwi ngaaende.

Hurumende yeZimbabwe inofanira kuake zvikora muntaraunda nemiganga yakandowanda mukati mwenyika yedu yeZimbabwe. Izvi zvinodetsera kuti ana adoko anofunda fundo yekutanga asahamba maningi kuenda kure kunenge kune chikora.

Ana adodori achiri kutanga kuenda kuchikora naakufunda fundo yekutanga anofanira kuitawo zviro zvimweni zvisiri mabhuku zvakafanana nekujaha kusvetuka kutomuka nezvimweniwo zvinodetsera zvinosimbise marenje nemitezo.

Anamai ayisa antu asharukwa nevamuna tese tinokurudzirwa nekukohomedzeswa kuzi tisagara neana adoko pamhatso. Ana adoko ese kutangira pamakore marongomuna anofanira kuenda kuzvikora ofundiswa kuti akurewo aine ndxondo dzaka qoqoroka.

Hurumende yedu inofanira kushanda ngesimba kuti mwan weshe uchiri kufunda fundo yekutanga anga ane pekufundira pakanaka, pekunyorera pakanaka neafundisiwo anoita zvokufundisa ana anofanira kunga ane zviro zvakakwana zvekufundisa.

Hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda ngesimba kutsvaka pekufundira pakanaka kuti mhatso dzese dzinofundira ana echikora dzinge dziri mhatso dzakanaka, mhatso dzisinganayi mhatso dzakachengetedzeka kubva kunezvakasiyana-siyana mukati meupenyu.

Ndau dzinofundira ana echikora, ana echikora efundo yekutanga dzinofanire kunge dzirindau dzakanaka dzisinganayi, dzakachengetedzeka dzinopinda mhepo, dzirindau dzakanaka zvekuti ana adoko anofunda zvakanaka zvisina kukanganisirwa kana kushaishirwa ngezviro zvakasiyana-siyana.

Ana adoko achiri kutanga kufunda fundo yekutanga anofanira kuitawo zviro zvimweni zvisiri mabhuku zvakafanana nekusvetuka, kutomuka, kutambe bhora nekutambe imweni mitambo yakaita unga kutomuka nezvimweni zvakangowanda-wandawo kuti amweni akhona paanozokura anenge ane zvipo zvinozokwanisa kuawanise mare yekurarama.

Ana adoko achiri kutanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga anofana kuita zviro zvimweniwo zvisiri mumabhuku basi zvinosanganisira kuite basa remaoko, kufundiswa kugadzire mitombo inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Ana adoko achiri kufunda fundo yekutanga anofanira kufundiswa zviro zvimweni zvisiri mabhuku basi. Zviro zvakafanana nekugwamanidza kugadzira magetsi kugwamanidze simbi. Izvi zvinozodetsera kuti paanokura anenge ane ruzivo. Hazvizoanesiba paanozoenda kufundo yepadera-dera. Zvinozodetsera futi mukati mweupenyu mukurarama, kutsvake mare dzekuti mhuri asafa ngenzara.

Ana adoko eshe vanofana kufundiswa amweni mabasa asiri emabhuku kuchikorayo kwaanofunda. Izvi zvinodetsera ana adoko paanenge eikura akaonawo panenge pane magetsi anokwanisa kuuraya antu agadzirise. Zvinodetserahe kuti paanokura aonewo mabasa anozopinza mare kuti mhuri irarame.

Tinoda kubhonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wenyika neatungamiriri ezvikora ngebasa guru raari kubata kuti akuita kuti ana adoko akure ane unyanzvi wekugadzira zviro ngekuti kuzvikorayo aachandoiti zvemabhuku basi, asi avakufundiswa zviro zvimweni zvine chekuita nemabasa nemishando yemaoko zvakafanana nekugwamanidze simbi kunasire magetsi nekugadzirewo zvimweni zviro.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora esekondari dzinofanira kunge dziri ndau dzisinganayi dzisingapindi zuwa, ndau dzisingapindi mhepo inebukuta izvi zvinodetsera kuti kana dzisingapindi mhepo inebukuta antu anogara ane utano hwakanaka.

Tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe maningi ngekuda kwezvairikuita mukati mwezvikora kuti vana vadoko vari kufunda mabhuku asi kwete mabhuku basi asi arikufunda nezviro zvimweni zvakawanda kusanganisira mabasa enyara zvinodetsera kuti paanozokura amweni akhona mabasa akafanana nekutsetsa kugadzire zviro nekunyora zvinozodetsera kutsvake ndaramo muzuwa remangwani.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nge hurumende chekuti antu eshe ari kufunda ku fundo ye sekondari ne fundo yepa dera dera kana apedza kufunda fundo yavo ano pfekedzwa mbahla dzino pangidza kuti antu apedza zva ayita ane unyanzvi.

Tinode kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuti kuzvikoreyo aisi kufundisa mabhuku basi, asi irikufundise mishando inechekuita nenyara dzeantu, kuti ana adoko akure eikona kushandise nyara dzawo. Izvi zvinozodetsera mukutsvake mabasa, nekubetsera kuzoonawo upenyu hwakanaka.

Ana anofunda fundo yepadera-dera nefundo yesekondari eshe anofanira kufundisaa zviro zvimweni zvisiri mabhuku basi zvinosanganisira kugadzira magetsi, kutsetsa neimweni mitambo inondodiwawo inosimbisa nyama nezvinosimbisa nxondo kuti dzigare dzakaxoxoroka izvi zvinodetsera kuti zvimweni zvakona mangwani ana echikora zvinozoabatsira mukati mendaramoo dzawo kutsvake mare .

Hurumende yedu yeZimbabwe iri kuita zviro zvakanaka manhingi zvokufundisa ana mabhuku. Haiwa mabhuku badzi, asi amweni mabasa emaoko akafanana nebhora, akafanana nokugadzire midhudhudhu nemichovha kuitire kuti remangwana ravo rigare rakajeka.

Mukukura kunoita ana echikora amweni akona afaniri kungogumira mumabhuku basi, anofinira kuita eyiita mabasa emaoko amweni akona kufundiswa kubika, amweni akona kufundiswa kusona, amweni akona kufundiswa kugadzire mitombo.

Toda kuvonga hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezvairikuita kuti ana varikuzvikora zvesecondary nefundo yepadera dera, haasi kunofunda mabhuku basi asi arikofundiswe mishando yakawanda inechekuita nenyara, kuitira kuti kana azopedza zvikora, kufunda anozoenda koite mabasa akawanda wanda mukati mehupenyu zvinozodetsera kuwane ntaramo.

Tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe maningi ngekuda kwezveiri kuita, Kuti ana adoko kuzvikora haachandoiti zvemabhuku basi. Asi akufundiswa zviro zvimweni zvakawanda zvakafanana nekutsetsa, kugwamanidze simbi nezvimweni zvakandowandawo. Zvinodetsera kuti mitezo, nenyara nemarenje zvikure zvakagwinya, zvinozodetsere kuti vantu paanotsvaka mabasa aonewo chekurarama.

Isusu seantu asharuka neaisa neakadzi nearume tine ana anoende kuchikora. Ngatishande ngesimba kuti hwana hedu pahunobve kuchikora hunouya hweichema nekugunun'una kuzi kuchikorayo tazi titsvake mare yekuti titenge michini inongwarire fundo tiape mareyo kuti asazoneseka.

Hurumende yenyika tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zveiri kuita kuzvikora nekufundo yesekondari kuti ayisi kufundisa mabhuku basi ana adoko asi iri kufundisawo mabasa enyara anosanganisira kugadzire michovha, kugadzire movha, kutsetsa kugwamanidze simbi nezviro zvakando wanda wanda.

Hurumende yenyika yedu yeZimbabwe ,iri kushande zvikurutu kufundo yepadera nekufundo yesekondari kudetsere vana kusvikira apedze chikora. Paanopedza ange eiziya zvaanoda kuzoita mukati mwendaramo.

HUrumende yedu yeZimbabwe anamazvikokota neatungamiriri ezvikora anofanire kutsvange michina inongwarire fundo izvi zvinobatsire kuti ana adoko anenge achakatsonga àrikusekondari panozoenda kufundoyepadera dera zvinenge zvisingachanesi ba.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nehurumende yedu kuti mukati mwekurarama nemumati mwekufunda hurumende yakaunzwa muzvikora mabasa emaoko saka kuzvikorayo atichandoiti zvemabhuku basi asi antu arikufunda kuzvikora arikuitawo zvimweni zvakafanana nekigadzira magetsi, kutsetsa nezvimweni zvakangowandawo zvimodetsera kana antu akura.

Amweni anhu arikuite mare ngenzviro zvisinei nechikora kanamabhuku. Zvakadai nekuridze ngoma nekuembe ngoma. Saka zviro zvakadaro zvinofana kuita zveiiswawo kuzvikora kuti ana adoko afundire achakatsonga kuti azokura aone mare.

Mukukura kunoite hwana hwedu hwatinofundise kuchikora hunofanire kufundiswa mishando yakawanda kwete yemabhuku basi asi neimweni mishando yekushandisa nyara kuti nyara dzinoshandeibyakadai ngekukanike mota, kugadzire mota , kuende pashi pemotikari.

Kunyora zviro mumabhuku kwakanaka maningi asi hurumende yedu yezimbabwe inofana kutnxinxirosa ngonxo Yana adoko anenge eifunda kuburikidza mabasa emaoko kuti apote eiziva kuti anoshandei mukati mendaramo kushandei.

Antu eshe arikufunda fundo yesekondari anofanira kufunda ndau yakanaka, ndau yaasikatsikirirani, ndau inopinda mhepo, ndau isinganayi. Izvi zvinodetsera maningi kuti paanofunda afunde eibata zvinhu zvaanenge eifunda.

Ana eshe adoko ari kufunda fundo yesekondari anofanira kupuva zivo zvakakwana. Nekuyaiya zviro zvaanenge achibhuirwa ngeantu anenge eiafundisa. Izvi zvinobetsera kuti zvimweni zvako anobhuirwa anozozvibhuiravo amweni antu kana abva kuzvikora aende kumhatso, zvinobetsera maningi mukati mekurarama.

Antu arikufunda mufundo yesekondari haafanire kundofundiswa ngemabhuku badzi asi anofanira kumbomiruka kufundiswa ngenyara kuti zviro zvimweni zvinomboitwa maizirwei kuti amweni antu vanonoka ubata vakasirewo kubata.

Anthu eshe ana mazvikokota mune zveutano anofana kupota eihambira nekuvhakachirao zvikora zvesekondari eifundisa ana ngekuda kwekukosha kweutano izvi zvinodetsera maningi kuti anthu agare akachengetedza utano hwao.

Ana edu atinobhadharire mare dzechikora kanaa asvikeyo, aafaniri kundoperere mumabhuku anokone kutomuka anofane kootomuka, otoendemberi ngekutomuka, anokone zvetsukupinya, anofanire kuitawo zvetsukupinya zvawo oenda mberi ngekuti zvimweni zvakona zvinozoabatsira mukurarama asi asikakoni ngaarambe hawo eindokuza ari pabanze.

Chiro chakanaka maningi chiro chisizi kushata chiri kuizwa nehurumende yeshe yezimbabwe kuti mwana weshe mudoko kana mukuru aone fundo yakamukodzera zvisinei kuti unobva kumhuri ine Mari here kana kuti unobva kumhuri isina mare.

Aisa naanhu asharukwa, ane hwana huchiri kuende kuchikora, vanofanire kutsvake mari yekuti hwana hwawo hukurewo hweiziyawo kukura hweishandise michini inoita kuti anhu aende pamhepo. Izvo zvinozobatsirawo kuti danho rekusekondari kuti asazokorere zvidzidzo.

Mundaraunda dzinofundira vana vadoko neana ati kurei anoende kuzvikora dzinofanira kunge dzaka chengetedzeka kuitirwa mbavha matsotsi nemhuka dzemushango nezveshe zvingava kuwadza nekukanganisa hutano nemafundiro awoo awanoita.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nge hurumende yedu yeZimbabwe kufundise mabhuku, haiwa mabhuku basi asi paneimweni mitambo irikufundiswa ana yakadai ngekujaha ,michongoyo, mabhora nezvimweni zvakandowanda zvakadaro.

Hurumende yedu yezimbabwe timoda kuibinga zvikurutu ngekuda kwechirongwa chayakaparura chekuti mwana weshe aende kuchikora kutangira paana ane makore marongomuna kusvikira anenge akura azvineni nekuti unendani ere kana auna.

Hurumende inofana kuwongorora nekuwona, kuti antu veshe vanofunda kuzvikora zvesekhondari. Anofanira kunge ari antu anofunda kuzvikora zvinemabhuku ekuyerenga akakwana. Kana zvisina, ibasa rehurumende kutenga mabhuku kuti mwana weshe asazowane munhu wano pomerendaba kana afoira.

Nguwa yatakakura isusu taizive kuti ana adoko anoenda kuchikora anofana kuhambe muhambo wakakura kuti aende kuchikora nekuti zvikora zvaive zvishoma asi izvozvi tode kubonga hurumende yedu ngekuti zvikora zvawanda ana adoko ari kuende kusekondari nefundo yekutanga achafaniri kuhamba maningi nekuti zvikora zvaapadhuze tinobonge hurumende yedu.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanire kushanda ngesimba kuti ana eshe afunde zvakanaka kunyanya nyanya vana vari kuchikora chesekondari kuti pavanoenda kuzvikora vasahambe ngetsoka kuitire mabhinya nemhondi dzinohamba dzeiponda anthu.

Ana adoko ari kufundo yesekondari hafaniri kufundiswa mabhuku basi. Asi anofanira kufundiswa zviro zvimweni zvinosanganisira mabasa emaoko zvakafanana nekutsetsa, kugwamanidze simbi. Amweni akona eienda kotomuka amweni akona eienda kojaha. Izvi zvinozobetseravo mukati meupenyu kotsange mare.

Ana adoko nevanhu andofundiswa ana adoko kuzvikora zvesekondari anofanire kutsvakirwa ngehurumende zviro zvekufundisa zvakaita mabhuku mabhiro zvekunyoresa. Izvi zvinodetsera kuti vasakanganisika kana kushaishirika muzvifundo dzavo dzavanenge veiita, vaite ruzivo rwakawanda pazviro zvavanenge veifunda.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngemutungamiri wehurumende yeZimbabwe chekubatana nekuhamba eiake zvikora zvesekondari muntaraunda nemuganga dzeshe dzeZimbabwe izvi zvinobatsira ana adoko kuti paanokura ange echiziyawo zviro zvimweni zvaakafunda kuchikora.

Abereki eshe ane ana achiri kuenda ku chikora che sekondari anofanira kutsvake mare kuti ana adoko afunde amweni akona ane zvipo amweni akona ane ndxondo dzaka ndxokoroka izvi zvino betsera kuti amweni akona paa anokura anozoti betserawo mukati me ndaraunda ku budikidza ne mabasa anenge azoita.

Tinoda kubonga mutungamirir wenyika nehurumende yeZimbabwe ngekuda kwezvirongwa zvaari kuunza mukati mwezvikora kunyanya nyanya zvikora zvesekondari zvakadai nenichini inoshandiswa kuchengete fundo. Izvi zvinodetsera ana adoko paanenge eyikura kuti zvimweni zvakona akazvifunda akatsonga akura azonbozvi yiyarwiba.

Antu eshe anofunda fundo yepadera dera anofanira kunge ari antu asinganyimi, asina jee, asinganyimi fundo yawo. Zvakadarozve kuti kana une chaunoziyawo unofanira kuenda kune antu amweni mwookurukura. Izvi zvinodetsera maningi kuti muntu weshe aite mazvikokota abudirire mukati mwefundo dzake.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kuti muntu weshe unenge andopasa kana andori nemare yekuende kuchikora unotoenda kofundiswa oite ndxondo dzakaqokoroka ofunda zvepadera dera. Kare taiziya kuti fundo yepadera dera kunoendwa ngeantu ane mare basi asi izvozvi amweni akutofundiswa mahara iyo unoogara munzvimbo inopipirira inoerengeka zvekuti pamweni pakhona unotokanganwe nhamo dzako.

Antu eshe anofunda fundo yepadera dera anofane kufundira pasinganayi ,pasingapindi mhepo nebukuta zvinoshaishira utano. Izvi zvinodetsera kuti paanofunda afundire pakachena pekuti mikhuhlani isapararira ,afunde ndxondo dzakaqhloqhloroka.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwekuaka zvikora zvefundo yepadera dera izvi zvinodetsera maningi anhu anenge eifundira kutipaanenge eifunda anetse kuwerenge maningi kuti azoite ana mazvikokoto mune ramangwani amweni akona anozotirapa amweni akona anozodetsera nyika kuti ibudirire.

Ana eshe arikufunda fundo yepadera-dera anofane kuyayeya nekupurutana paanenge eibhuyirwa ngeantu anoafundisa izvi zvinodetsera kuti vaite unyanzvi hwakawanda maningi zvokuti kana vaakuzoshanda munyika yanhasi vanoshanda vaine chidokwa-dokwa.

Antu eshe anofunda fundo yepa dera dera anofana kuramba eindo funda amweni akona kusvikira akunasa kuziya apuwa mubairo mu kuru kuru izvi zvino detsera maningi kuti fundo iyona kana ikazo uya kushandiswa mukati mwe zvibhedhleya ne mukati me nyika nyika yedu inopfuma maningi neku budirira.

Ana adoko nevana eshe ari kufunda fundo yepadera-dera , anofanira kufunda mabhuku ,asi aafaniri kufunda mabhuku basi. Anofanira kuti kana akafunde mabhuku, ofundawo zviro zvimweni zvekubata mabasa enyara, zvaambofundira mumabhuku muyani. Anofana kuzoozviita mumphatso dzinoshandiswa kuvheneka.

Ana adoko neana eshe arikufunda fundo yepadera-dera anofana kuongororwa paro paari kufundira kuti pakanaka ere panofana kunge pari paro pakanaka zvekuti panogarika. Izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzigare dzine utano wakanaka afunde zvakanaka akasire kubata einonoka kukanganwa.

chiro chakanaka maningi, kuti isusu abereki, tine ana achiri kuende kuzvikora tiabhadharire mare dzechikora ,kuti aende kofunda pafundo yepadera-dera, aite anamazvikokota anozobetsera kugadzira mitombo, amweni akhona anozobetsera kugadzira michini, inozorapa anhu muzvibhedhlera.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa nemutungamiri wenyika nehurumende yedu yeZimbabwe kuhamba munharaunda dzeshe nemiganga eiyake zvikora zvefundo yepadera kutira kuti ananl edu aite unyanzvi mumabasa nemishando yaanozoita paanokura.

Dei kusina zvikora zvepadera zvinofundisa ana adoko kugadzira nekushandisa muchini tisaimbozviziyaba. kuti michini yezviyungu dzinoshandiswa muzvipatara dzinomboshandei ngekuti mizhinji dzacho rakakura dzisati dzavayo.

Antu asharukwa neabereki ese aneana ari kuenda kofundo yepadera dera, tinofana kutsvaka mare yekuti tiatengere zvinhu zvinodiwa zvakafanana nemichini inokwanisa kungwarira fundo kuti ana edu apase muzvikora zvaanenge eifunda.

Kana tine ana adoko etiri kubhadharira mari arikuende kuchikora ari kufunda fundo yedera dera tinofanira kushanda ngesimba kuti anawo ararame upenyu hwakanaka. Tinofanira kushanda ngesimba kuti agare ntaraunda dzakanaka dzisina zvinoavhiringa kuitira kuti paano erenge mabhuku asaerenga ane zvinoanesa.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera tinofana kubhuira abereki edu ngekudiwa kwemare inodiwa kuzvikora zvetinofunda fundo yepadera-dera. Tinofana kubhuira kuti inofanira kunge iri fundo yakanaka zvekuti tinofana kunge teifundira paro pakanaka pasinganai, pasingapindi mhepo , panopipirira pasingapindi mhepo inopisha.

Isusu abereki ane ana ari kuenda kufundo dzepadera-dera, tinofana kushanda ngesimba, kuti titsvake mare, titengere ana michini inongwarire fundo, nekutengera ana ,mare yekuenda pamasaisai.

Kufundo yepa dera dera ana adoko ana ari kofunda afaniri kundo fundiswe mabhuku basi asi zvimweni zvakona anofanira kufundiswa eiito bata zviro zvakona nge nyara anofanira kufundiswa atori pa nzvimbo dzakona dzino itirwa zviro zvakona kwete kundo fundiswa nge nyara zvoguma ipona.

Nzvimbo dzinofundirwa fundo yepadera dera dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinofefetera dzino pipirira kuitira kuti pfungwa nengondo dzeantu anenge eifundeyo dzinge dziri ngondo dzaka xoxoroka dzisina zvinovhiringidza nekuda kwezhowe zhowe.

Ndikazvipinimidza ndega, hloko inopisha ngekuti chiro chinotemesa musoro maningi kana mwana mudori-dori wako wawakarera aakuda kuenda kufundo yepadera-dera. Panodiwa mare yakawanda maningi kuti ana akona afunde zviro zveshe zvaanenge eyida kufunda pasina zvinonesa, afunde ngezvemishini, kugadzire mishini inongwarire fundo.

Hurumende yedu yeZimbabwe tinoda kuibonga maningi ngekuda kwezveiri kuita mukati menyika yedu inoyi yeZimbabwe irikuaka zvikora zvakawanda maningi zvefundo yepadera dera izvo zvinoitira kuti ana adoko achiri kukura paanozokura afunde panzvimbo yakanaka afunde pandau inofundika.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofana kushanda nesimba kuitire kuti ndombi dzinozvitwara dzisati dzefundo yekusekondari kuti dziende kufundo yepadera dera dzozoita anamazvikokota mune zveutano .

Chiro chakanaka maningi kuti isusu abereki tine vana vachiri kuenda kuzvikora tivatsvakire mare yekuti varambe veifunda vamweni vakona vozoenda kunofunda fundo yepadera iyo kwaanofunda nezvekukosha kwakaite fundo amweni akona anofunda zvakangowanda zvinozotibetsera mukati meupenyu hwedu isusu neupenyu hwavowo kuzotsvake mare pavanenge veikura kuzochengetedza mhuri dzavo.

Einge apedze fundo dzawo anozodarikire mberi koita fundo dzepadera dera iyo kwanofunda kuita anamazvikokota muntaraunda dzakasiyana siyana amweni akona anoita anamazvikokota mune zvemitombo amweni acho mune zvekugadzire mapato.

Zviro zvakanaka maningi kuti isusu antu asharuka, tichirinaana achirikuende kuchikora neamweni akhona achirikuenda kuzvikora zvefundo yepadera titsvake mare titenge mishini inochengete fundo kuti ana edu paanofunda akasire kubata

Antu eshe ane ana achiri kuenda kuzvikora kunyanya nyanya chikora chepadera dera chefundo yepadera, tinofane kutsvake mare yekuti ana edu paanoende kuzvikora aende korarama hupenyu hwakanaka, vagare zvakanaka. Ntaraunda inopipirira ntaraunda yakanaka pekuata nepekugata panofana kunge pakanaka.

Hurumende nana mazvikokota vanofanira kufundisa ana adoko kuti pavanokura vaite unyanzvi wekugadzire muchini dzinorapa antu muzvipatara nemuma hosipitari zvinoita kuti mikuhlani nematenda zvisatapukira nekupararira zvina maturo neswiro.

Antu asharuka ane ana ari kuenda kuzvikora ,anofanire kutsvake mare, obhadharire ana awo ,ari kufunda fundo yepadera-dera, kuti kana akura amweni akhona azoita anamazvikokota, anozotibetsera amweni akhona anozoita anamazvikokota mune zveutano, azotibetsera.